quchumanna rosu mini quchummunna dagati rosi mini aanno horo addi addite kunnira quchuma seekini biifinse agaranna rosuno addintanni iibbino garinni ha'ranno gede assa lowoontanni daanchate

hinkote fayyimmatinni hinkote fayyimma manninaatinkera lowo kaa'lo uyitanno daafira hinkote fayyimma seekine agadha hasiissanno

buqqeete fayyimma buqqeete fayyimmaati yineemmo beete mittu manchi hedannorenna coye'rannore hiittoo garinni assawe wohede ceannoro seekkine huwantannireeti kunni daawira buqqe fayyo ikkitiro mittu manchi qulloonni siricho seekke hegeersate lowo kaallo asi'ranno

hinkoche fayyimma hinkote fayyimma yineemmo beete hinkonke xurte ba'anno higede xurturono attono addi addi garinni manninaatinke aana xibba abbitanno higede seekkinne dancha goropho adhi hasiisannonke daafira kunnira hinkonke aye woyitino yanna yannatenni haishsira lowo geeshsa daanchatte

fayyimmate loosaasine kuri fayyimmate loosaasineeti yinewoshshineemmori addi addi horo uyitannoreeti uyitannohorono kuri fayyimmate loosaasine babbaxinoxissunni amadammiro kuriwa hinge shigine addi addi horo aate lowohoro afidhinoeti

fayyimmate uduunni fayyimmate uduunneeti yineemmo beete addi addi horo aanno isino aannohoro fayyimmate uduunni addi addi xisso macciishshanturo hakkonne uduunninni horoonsi'ne babbaxxino xiwano huurri afi'rate lowo kaallo aano daafira fayyimmate uduunni lowo horo afi'rino

qfqalqete fayyimmaati yineemmo weete addi addi garinni mitte qalqe keeraanchonna co'iima ikkituro hatte gobbara hee'rannu qansichino lowo geeshsha hee'rate halchanno kunnira qalqenke keeraancho ikkituro addi addi garinni babbaxxehonire loonse

fayyimmate uduunne kuri fayyimmate uduunne yineemmori addi addihoro uyitannoreeti konne fayyimmate uduunne ba annohi gede seekkine qoropha hasiissanno konne fayyimmate uduunneno duunnanni darga addi addi garinni ba annohi gede seekkine dancha qoropho adha hasiissanno

taraawanno b kuni taraawanno bbi mittu manchira woy mittu gobbara wole gobbawa seekke sa annohi gede addi addi qoropho adhi hasiissannoge kuni traawnno lowo geeshsha busha ikkino daawira seekkine dancha qoropho adhanna seekkine aga adhi hasiissanno

buqqeete fayyimma buqqeete fayyimmaati yiineemmo woyite mittu manchi buqqeesi aana fayyimma macciishshantannosi woyite kulloonniticho huwate afate no ikko hakkiichinnino sae assanni noorichinni hagiirraamo ikkeerate buqqeete fayyimma lowo geeshsha danchate

inkotefyimmhinkote fayimmaati yineemmo weete hinkonke xurxanno weyete seekkine hinkonke addi addi garinni mannaatinke aalla xibbanno weyite xibba abbitanno daawira seekkine qorophasiissannoki konnira hinkonke addi addi garinni yannaasicho uduunnichoronsi'ne qoro pha hasiisan

qaaquullu akime kuri qaaquullu akime yineemmori qaaquullu babba xino isso issaantoro addi adita umiinsa koropho adhitannoreeti kuri qaaquullu akimeeti yineemmori seekkite dancha owaante qaaquulleha uyitannore ikkansa kultanno

xagicho xagichu aannohoro lowote xagichu aannohoro maati yine la'nummaa ikkironnahuwantommoro xagichu addi addi kaa'lo aanno aanno kaa'lo giddono mittu manchitti wamea ikkiro babbaxxieyo garinni nakkonne xagicho xaqqa'me wehoroonsi're hurate lowo kaallo aanno

inkote fimmhinkote fayyimmaati yineemmo beete hinkonke aana leeltannoricho addi addi garinni hinkonke goddaasannore woy hinkonkira xiwanaabbannoricho seekkine gargadhinonta kultanno tenne gargadhinannihuno hinkonke yanna yanna tenni seekkine heeshshi'nannita buuxisanno

hinkote fayyimma hinkote fayyimma yineemmo beete hinkonke addi addi garinni ba'annohi gede xurte hattono addi addi garinni hinkonke dissantannohi gede seekkine qoropha agartannonke taati hinkonke fayyimma agar hasiissannohu addi addi garinni seekkine heeshi'neeti

hinkote fayyimma togo yineemmo beete hinkonke ae woyitino ba'anno higide seekkine goro phasiissannonke hinkonke barru baala seekkine danchu ayinni ikko hattonofi qiiqichunni sagaleenke horoonsi'ne ka'numma ikkiro seekkine heeshshi rasiissanno

fayyimmate polise kuri fayyimmate poliseeti yineemmorichi mitte gobbora lowohoro afidannoreetinna woye uyitannoreeti uyitannohorono maati yinumma ikkiro addi addi dhissonni hatte dhisso macciishshanturo kuri fayyimmahiriwa hinge shiiqqiniro addi addihoro afi'rate lowo qaa'lo uyitannoreeti

fayyimmate uduunne kuni fayyimmate uduunne yineemmohu addi addi owaanteenno aanno owaante no addi addi garinni dhiwanu yannara ikko babbaxxino gariinni konne uduunnicho seekkine horoosi neemmo yannara addi addi horoaannonkehura fayyimmate uduunni lowo geeshsha dancha

fmkrifayyimmate loosaasini adi addi horo uyitannore ikkansa kultannoreeti kuri fayyimmate loosaasini mitte gobbara lowo kaallo afidhinoreeti